Umama umi phambi kwabantu uphethe i microphone ukuze bonke abantu bemuzwe, ukhuluma ngokuqakatheka kohlelo luka 2022.

Umongikazi usesibhedlela kanye lomama womntwana, umhlaba ijekiseni ukuze avikeleke emkhuhlaneni othile.

Kusemhlanganweni wabantu abadala. Udokotela uchasisela abantu baleyondawo ngomkhuhlane osumemetheka ukuba kumele benzeni ukuze bavikeleke.

Kusesibhedlela endlini lapho okumele lo ogulayo ahlale khona. Umkhuhlane lo uyamemetheka, ngakho kumele agqoke ngaleyo indlela ephezulu.

Laba ababili ngodokotela. Bazexwayisa abantu ngomkhuhlane othile osubandile kundawo le, ukuze basivikele kuwo.

Umongikazi uhlaba isigulane I injection isigulane sikhanya sizwa ubuhlungu nxa I injection ingena emzimbeni wakhe umongikazi ugqoke ama gloves okuzivikela

Laba ngabantu abalungele ukungena etheatre bagqoke bazivalela yonke indawo izandla bavalile umlomo ikhanda umzimba wonke imkhuhlane ejayele ukugqokelwa kanje ngeyingozi ethathelwanayo patient labo abelaphayo

Odokotela abathathu basesibhedlela baqoke iziqoko zokuzivikela, bengakangeni endlini yokwelapha lapho okulezigulane ezilomkhuhlane othile.

Abantwana besikolo banatha amanzi ahlanzekileyo abawathatha kuthenki efakelwe bona ukuze bethole amanzi ahlanzekileyo.

Kusesigabeni esithile lapho abantu abathola khona amanzi. Kulempompi ezimbili ukuze kungabi lama layini amanengi. Umfana unatha amanzi.

Odokotela bakuworkshop bafundela ngokunanzelela umkhuhlane othile osufike endaweni yabo kumele bayefundisa abanye

Kusesi bhedlela kwabaqeqetshe ngezokulapha. Bazofunda ngomkhuhlane othile ukuze bayefundisa abanye abanengi phandle ukuze baqaphele.

i gender equality itshengisiwe ngendlela abantu abayikhangela ngayo kusukela ku 2018 kusiya ku 2021 iyaqansa iyakhuphuka ngomnyaka ngomnyaka

Abantwana abangabafana ababili bajabulile ngokuthola amanzi, bageza izandla betshengisa ukuba izandla kumele zihlale zihlanzekile izikhathi zonke.

Umama lo utshengisela ukuqakatheka koku geza izandla nxa umuntu ephuma esambuzini ugeza ngamanzi ahlambulikileyo njalo a sefu fo wonke umuntu.

Umama usemfuleni ukha amanzi ukuze ayewasebenzisa ekhaya. Uhamba lomtanakhe ongumfana, umhlalise eceleni komfula.

Omama bangaphandle kwendlu bamile bagqoke izigqoko zomsebenzi okutshengisa ukuba basebanza msebenzi emakiliniki lakuma ward lapho abahlala khona.

Kusesikolo ngaphansi kwesihlahla, kufakwe amabhakede wokuthi abantwana begeze izandla nxabezoqalisa ukudla lanxa sebeqedile kumbe bevela ethwelethi.

Obaba labomama bahlezi ngaphansi kwetent. Kulomfundisi okhuluma labo. Uyabafundisa ngolutho oluthile. Kufuze lunanzelelwe njalo beqaphele.

Umama uphethe umntanakhe basekilikhi belatshwa ngumongikazi onguye okakhanya ejabulile nxa esenza umsebenzi wakhe ugqoke lama glavisi okutshengisa ukuba uyazivikela.

Kusesikotsho lapho abantu bakuleyi ndawo abakha khona amanzi omunye umfana uyakotshoza omunye ukhongozele amanzi.

iphosta litshengisa ukulingana kwamathuba wabantu kungabi abesemakhaya kumbe abasemadolobheni ukuthi bonke kumele bethole usizo lwezibhedlela ngokulindanayo

Umbukiso we Rwanda otshengisa ukuthi abantu abazibulalayo inani labo liyehla kusukela ngo 2002 kusiya ku 2018.

Umongikazi waleso sibhedlela uchasisela izigulane ezifikileyo ukuthi lo umkhuhlane osubambile kuleyondawo ungavikelwa njani.

Ubaba lo uhlezi phansi ifakwe ithaya. Okutshengisa ukuthi Kade sengalimaza njalo uyingozi emphakathini kumbe ebantwini ahlala labo.

Umama uhlezi esithulweni ugqoke ithophu emnyama ,lejini eluhlaza. Ukhanya ebobotheka ejabula okutshengisa ukuthi konke kuhamba kuhle .

Umama lo kaphilanga kuhle ekhanda uyagula. Sengaba yingozi ebantwini ahlala labo laku community. Ngakho bamphophile ngeketani ezihlahleni.

Izisebenzi zekhampani ethile abanye bahlezi abanye bamile bathathwa umfanekiso lapho sebeqedile lowo msebenzi ekade bewenza ngosuku lolo.

umama uthwele ibhasikiti ekhanda igcwele utshani phakathi lokunye okuluhlaza kukhanya engumama ongathi akaphilanga kuhle lezandla zakhe zimhlophe nke zikhanya ukuncola ubophe ihiye ekhanda elamabalabala ufake lenkatha ekhanda

Yiposta etshengisa ukuthi abantu abalomkhuhlane wengqondo labo ngabantu njalo kumele benakekelelwe bephiwe njalo ithuba lokuphilisana labantu jikelele.

Okuphakathi elaboratory lapho izigulane izisebenzi ezihlola khona igazi zidinga imkhuhlane engabe itholakala kulelo gazi anduba izigulane zelatshwe

Kusesi bhedlela ewadini lapho izigulane ezilala khona phakathi kukhanya umbheda lesigulane sihlezi phezu kombheda silinde udokotela.

Kuse sangweni lesibhedlela kumbe ekilinika igedi livuliwe ukuze onke ozodinga uncedo angene ayesizwa ayelatshwe ngendlela efaneleyo

Kusekilinika phandle kwendlu yokwelaphela omongikazi ababili bahlezi bachasisela isigulane ngomkhuhlane osumemetheka elokitshini labo.

Kusemnyango wesibhedlela abantu lapho abangena khona nxa bezodinga usizo .Phezulu kutshengiswe ibhakani elikhombela ukuthi amanye amakamelo okwelaphela angaphi.

Ibhokisi leli itholakala ezibhedlela lase emakiliniki. Yikho lapha abalahlela khona ama khothoni wulu lana injekhishini asesebenzile, ukuze kugcinakale kuhle.

Kuphakathi esibhedlela, odokotela bayakhuluma, bagqokile ama masiki Bayafundisana kumbe baya "discuss" lokhu abafuna ukuthi beyekukuyenza bengakayi kuma "patients" abo.

Kusesibhedlela kuphakathi kendlu lapho odokotela labomongikazi abasebenza bekhona. Kule bhimu lapho abajikela khona amajekiseni asebenzileyo

Kusemunyanyo we labholithali, emalabholithali kuvame ukutholakala ezibhedlela. Lapho abantu okuyabe kuhanjiswe khona igazi ukuze lihlolwe ukuthi lingabe lilani.

Kungaba sesibhedlela kumbe ekilinika endlini lapho odokotela labomongikazi abelapha khona izigulane zabo. Kuletafula elamavili.

Kusesibhedlela kuward kulele umntwana ogulayo osembhedeni. Umama wakhe umile eceleni ukuzembona bayakhuluma.

Kuphakathi esibhedlela lapho odokotela labomongikazi abasebenzela khona. Ihlanzekile leyondlu. Akulalutho olutshengisayo olungcolileyo.

Odokotela basesibhedlela baxoxa ngomkhuhlane othile abahlangane lawo ukuthi bengawulapha njani nxa bencedisa izigulane.

Kusesibhedlela odokotela ababili bakhangelisisa impumela yesigulane esithile ukuze besilaphe kuhle ngendlela efaneleyo.

Kuphandle kwe Laboratory kulabantu abathwele ama certificates olutshengisa ukuthi bebefunda njalo sebeqeqetshile. Sebewufanele lowu msebenzi.

Kusesibhedlela loba ekilinika kuyindawo lapho omongikazi labodokotela abasebenzela khona. Sekungaba se lab lapho okuhlolwa khona igazi.

Omunye wabodokotela uthethe unamba wani lapho befunda behlangene bonke. Usephiwe isicoco sakhe ukuze aqhubeke esebenza.

Omongikazi labodokotela sebefundile ngokuvikela umkhuhlane othile. Ngakho sebehlonyisiwe ukuthi beyefundisa abantu kuma khomunithizi lapho abasebenza khona .

umfana omncane ofanekiswe egqoke isigqoko esiluhlaza ulodokotela phambi kwakhe. Ubambe umtshina kadokotela abawusebenzisa ekwelapheni kukhanya ejabulile umntwana.

Omama bahlezi ebhentshini balindele ukungena phakathi esibhedlela ukuze bathole uncedo labantwana babo bangena munye ngamunye.

Ugula esesibhedlela, ewadini yabantwana. Odokotela bayancedisana ukuze belaphe lababantwana abangezwa kuhle. Kanye labazali bakhona, abahamba labantwana laba.

Kuphandle kwesibhedlela omama baphethe abantwababo bathatha umfanekiso batshengisa ukuba abantwababo noma begula balethemba lokuba bazolulama njalo bayabathanda

Yikilinika yakuleyo ndawo kukhanya kuphandle kubhaliwe ibizo lendawo kufakwe lomfanekiso otshengisa ukuthi wonke omncane labadala bayamukelekile.

Kuphandle kwesibhedlela kumbe eclinikha kulapho izimota lama ambulance afika khona etshiya izigulane ukuze zingene phakathi

Kusesibhedlela esithile odokotela bamukela isipho abasiphiweyo njenge donation ukuze basebenze kuhle ngendlela efaneleyo.

Udokotela wesifazane ukhuluma lesigulane esingumama. Usitshengisa ukuba amaphilisi awaphetheyo kumele awathathe njani insuku ngensuku.

Kuphandle kwesibhedlela kumbe ikilinika ethile. Omongikazi labodokotela bayafundiswa ukuze baqeqetshe ngomkhuhlane othile osumemethekile.

Ikhadi lesibhedlela lapho omongikazi labodokotela ababhala khona impumela nxa umuntu ephiwe injection kumbe idosi yomkhankaso othile

Abantu abatshiyenayo bahlezi. Phambili kulekhawunta, okutshengisa ukuthi bayasevwa ngokulandelana kuleyondawo. Sokungaba sesibhedlela erisepshini, kumbe esejari erisepshini. Bahamba ngokulandelana ngokufika kwabo.

Kusesibhedlela kumbe eklinika phandle amabhentshi awasela bantu okutshengisa ukuthi izigulane sezilatshiywe ezinengi sezibuyelile ngemakhaya

Ibhakani leli litshengisa ibizo lesibhedlela sakuleyo ndawo, kanye le adilesi yaso. Lisiza ukubana izigulane zingene zingalahleki. zithole ukwelatshwa.

Kusesibhedlela isigulane silele embhedeni sifakwe idrip esandleni senxele. Esandleni sokudla uphethe inkomitsho yamanzi ukuze abe enatha.

umama lomntwana balele embhedeni wesibhedlela umama usanda kubeletha umntanakhe umncane balele basalind o mongikazi

Kuphakathi esibhedlela lo ngomunye wemitshina esetshenziswa ngomongikazi labo dokotela ukuze bebone ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya njani

Isigulane, sizwa ubuhlungu. Ulimele, ubambe indololwane utshaye phansi ngayo. Kumele athole usizo esibhedlela.

Amehlo la omabili awabonisisi kuhle ngoba olomntwana phakathi kohlanga kutshengisa ukuthi ulohlupho lwamehlo.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela ngomongikazi laboDokotela. Nxa be testa abantu ukuba itshukela labo linjani. Lingabe liphezulu kumbe liphansi.

Isigulani siphethe amaphilisi siwafake esandleni sesilungele ukuba siwanathe lawo maphilisi ukuze sizwe sesingcono ngemva kokuwanatha.

Ngumama ole problem yelihlo eliyi one, elinye ilihlo liyabona elinye aliboni lilolutho phakathi olumhlophe

Umongikazi uthatha umama oyisigulane ibhiphi, engakamelaphi kumele aqale azi ukuba ibhiphi yakhe ikusiphi isimo.

Abantu laba bahlezi etafuleni omunye wabo ufakwe umtshina esandleni senxele owokuthathaniBP umongikazi uyabhala phansi lokhu akubonayo emitshineni.

Udokotela uphethe iphepha lesigulane uyamchasisela ngomkhuhlane wakhe ukuthi engancediseka njani ukuze kuphele azwe esengcono.

Amehlo amabili atshengisiwe, elisesandleni sokunxele lomntwana phakathi oluhlaza okutshengisa ukuthi alibonisisi kahle lilenkinga.

Ngumuntu wesilisa odinga uncedo ukuba lo mkhuhlane omhlaseleyo owamaqhubu ungaphela njani ngoba ethwele nzima ngokwenaya lokulunywa.

umama ubambe isandla lapho azwa khona ubuhlungu usesibhedlela ukuze azothola uncedo kubo mongikazi labo dokotela ukuze azwe ncono

Udokotela utesta isigulane , kungaba litshukela. Umhlaba i- injection emunweni. Udokotela uzivikele. Ugqoke amagloves. Kundlu leyo yokwelaphela.

Ligabha elisetshenziswa ezibhedlela kulapho umuntu ikakhulu olomkhuhlane weTB afaka khona isikhwehlela abesevala kube sokusiyahlolwa.

Kuse laboratory. Isigulane sithathwa igazi ukuze belikhangele belihlolisise ngemikhuhlane etshiyeneyo. Kungabe bekhangela i-HIV kumbe itshukela.

Umuthi ophakathi kwembodlela efayo , usetshenziswa ezibhedlela Kanye lakuma laboratories nxa omongikazi labodokotela beselapha izigulane.

Ngumtshina osetshenziswa ngomongikazi labodokotela ukulalisa isigulani nxa bezelapha njalo zihlolwa kulowo mtshina.

Le yindlu yokufundela, kulontombazana omileyo, kulomtshina eceleni phezu okwentafula, kule lephutophu evuliweyo okungabe kuyiyo entshengisa lokhu abakufundayo, phezulu njalo, kulama tshaja. Phambi kwakhe untombazana kulobaba omileyo

Kuselabhoretori kufakwe amasempuluzi alabo abadinga imiphumela yakhona. Kufakwe ngendlela ehlelekileyo ukuze kungaxubani

Kutshengiswe injection engakasebenzi lapha kungaba selebhorethari lapho okuthathwa khona igazi lihlolisiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo, ephepheni lelo kubhaliwe amabizo ezinto ezitshekhwayo nxa umuntu ekhangelwa igazi.

Kuma lebhu lalapho abantu abalatshwa khona yikho okutholakala imitshina enje nxa abayisebenzisayo bedingisisa iproblem yomuntu emdulini kubhalwe information abayisebenzisayo.

Kuse laboratory lapho okuhlolwa khona igazi leminye imikhuhlane etshiyeneyo kufakwe ama gabha ngendlela, elandelana ukuze begcine izinto abazi sebenzisayo.

KuseLaboratory, imitshina esetshenziswayo ukuthi bethole imikhuhlane abangabe beyqidinga, Kungabe kusegazini, kumbe kuzikhwehlela, zalabo abafisa ukubelapha.

Kusesibhedlela sabantwana. Udokotela welapha umntwana omncane. Uncediswa ngomongikazi ababili. Umhlaba ijekiseni. Ugqoke amagilavusi okuzivikela.

Kusesibhedlela kumbe ekilinika, elaboratory, kule scale abasisebenzisa ukuthola isisindo salokho abaye befuna ukukuweya

Yindlu yokusebenzela lapho okutholakala odokotela labomongikazi . Kulamakhabothi lapho okugcinwa khona imithi yabo lokunye abakusebenzisayo . Kulesinki eyokugeza izandla.

Kungaba sesibhedlela kumbe ekilinika phakathi kwendlu odokotela labomongikazi abelapha khona abantu, imitshina esetshenziswayo isigcwele.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela lasemakilinika ezisetshenziswa ngomongikazi labodokotela kanye lalabo abafundele ukuthi bewuseebenzisa nxa beselapha.

Kuphakathi kwendlu esibhedlela kumbe emaklinika lapho abathatha khona igazi abenza khona amatests njalo bewafake emitshineni.

Ngomama abalabantwana bahlezi balalele lo obafundisayo ngokuthi kumele begcine njani abantwana abancane ukuze bevikelekile emikhuhlaneni.

KusesiBhedlela kumbe ekilinika uDokotela lo Mongikazi babuzisisa izigulane ezise layinini ukuba bengazinceda njani zingakangeni

Umama ozithweleyo usewindini lesibhedlela kumbe elekilinika ubuye ukuzohlolwa ngoba ezithwele.

Ngumama omunyisa umntwana wakhe ibele. Bahlezi endlini okungaba semkulwini. Eceleni kulempahla zomntwana zokugqoka.

Ngumntwana omncane oyintombazana ophandle kwekilinika kumbe isibhedlela. Bamthatha ubude bakhe, basebenzisa umtshina woku"measure".

Ngumama omutsha osanda kubeletha uphethe umntwana umongikazi uphambi kwakhe laye uphethe umntwana uyamfundisa ukuba umntwana umunyiswa njani

Ibhokisi elibomvu elilesiphambano esimhlophe libhalwe first aid . Kulapho okugcinwa khona izinto zokwelapha abantu ukuze bethole uncedo lokuqala.

Kusesibhedlela noma ekilinika lapho okusetshenziswa umtshina lo, wokwelapha izigulane emkhuhlaneni eminengi nengi etshiyeneyo ukuze ziphole.

Ngomunye wemitshina esetshenziswa ngabo Mongikazi labo Dokotela ezibhedlela. Bayisebenzisa nxa beselapha izigulane emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Ngeminye yimitshina esetshenziswa ezibhedlela nxa odokotela labomongikazi beselapha izigulani lowo mtshina ulale computer.

Kutshengiswe imitshina eminengi etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ngoMongikazi laboDokotela ezibhedlela nxa beselapha izigulane imihla ngemihla.

Kusesibhedlela phakathi ewadini lapho okulala khona izigulane. Imbheda ilayinile omunye eceleni komunye. Izigulane ziyanakekelwa ngoba kufakwe lama mosquito net embhedeni munye ngamunye.

Umtshina othokakala ezibhedlela lasema kiliniki osetshenziswa ngodokotela labo mongikazi nxa beselapha izigulane ukuze zithole usizo.

Omunye womtshina osetshenziswa ezibhedlela ngomongikazi labodokotela, bayisebenzisa ukutshekha imkhuhlane etshiyeneyo nxa beselapha.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela kanye lasemakiliniki usetshenziswa ukuhlamba kanye lokugeza izikhali ezisebenzileyo nxa beqeda kwelapha

Ngeminye yemitshina esebenza esibhedlela. Isetshenziswa ngomongikazi, labodokotela nxa beselapha izigulane ezilemikhuhlane etshiyeneyo.

Ngezinye zezikhali ezisetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi nxa beselapha isigulane ukuze silulame sithole usizo.

Umtshina otholakala ezibhedlela kanye lemakilinika. Usetshenziswa ngomongikazi labodokotela nxa beselapha izigulane. Usebenza kanye lekhomputha .

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela kanye lemaclinika usetshenziswa ngomongikazi kanye labodokotela nxa beselapha usenza njengecomputer yalezi insuku

Lesi Yi strecher bed esifuqwa sihamba ngamavili , sisetshenziswa ezibhedlela lasemaklinika lapho isigulane singayenelisi ukuzihambela siphuma emoteni

Isikhali esisetshenziswa ngo mongikazi labo dokotela ezibhedlela lase makliniki nxa beselapha izigulane ukuze zilulame.

Ngumtshina osetshenziswa ngomongikazi labodokotela utholakala ezibhedlela. Bawusebenzisa ukwelapha izigulane emkhuhlaneni wetshukela.

Kusesibhedlela phakathi kwendlu esetshenziswa ngomongikazi labodokotela nxa beselapha izigulane ezitshiyeneyo. Yikho lapho ezihlala khona izigulane.

Yisikhali esisetshenziswa sisetshenziswa ngomongikazi labodokotela nxa beselapha abantu sincedisa ukuthi nxa ulutho oluncane belubone lube lukhulu.

Ikrashi lisetshenziswa ngabantu abalimeleyo ukuze benelise ukuhamba ngcono noma belimele. Kusiza ukuthi bebe le balance.

Kusesibhedlela endlini lapho odokotela labomongikazi abasebenzela khona kulemitshina abayisebenzisayo nxa beselapha izigulane.

Lowo ngumtshina otholakala ezibhedlela lasemakilinika usetshenziswa ngomongikazi labodokothela nxa beselapha izigulane labo emkhuhlane etshiyeneyo

Ngezinye zezikhali ezisetshenziswa ezibhedlela lema kilinika ngodokotela labo mongikazi nxa beselapha izigulane ezitshiyeneyo.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela kanye lemakilinika ngomongikazi labodokotela nxa beselapha izigulani ukuze bethole impumela eqondileyo.

Isitulo lomtshina ojayele ukutholakala kudokotela wamazinyo. Lapha isigulane siyalaliswa ukuze sivule kuhle umlomo udokotela abone phakathi.

Yisikhali esitholakala ezibhedlela, kumbe emakilinika. Zisetshenziswa ngudokotela kumbe onesi, nxa ziselapha izigulane ezingezwa kuhle.

Lesi yisikhali esisetshenziswa ngodokotela labo mongikazi, sitholakala ezibhedlela lase makiliniki basisebenzisa nxa beselapha izigulane.

Lo ngumtshina osetshenziswa ezibhedlela. Usetshenziswa ngabonesi labodokotela ukuze bethole amaresults alokhu abayabe bekufunda.

Umtshina lo ujayele ukutholakala ezibhedlela noma emakilinika. Osetshenziswa ngodokotela kumbe amanesi nxa beseĺapha izigulane.

Umtshina otholakala ezibhedlela lema kiliniki osetshenziswa ngodokotela labo mongikazi nxa beselapha izigulane zabo ukuze zizizwe sezingcono.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela loma ema sejari osetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulani lapho zifike zizodinga uncedo

Umtshina wokuhlola izigulane utholakala ezibhedlela lasemakliniki. Usetshenziswa ngo Mongikazi labo Dokotela. Isigulane siyabe sihlaliswe kulesi isihlalo.

Libhokisi elivame ukutholakala ezibhedlela. Elisetshenziswa labomungikazi, labodokotela lapho abaphosela khona amajekiseni asesebenzile bewalahla.

Amazinyo ayadinga ukunakekelwa ukuze angaboli. Umuntu kumele axubhe kathathu ngelanga kumbe ngaso sonke isikhathi eqeda ukudla ukuze athole amazinyo aqinileyo.

Umtshina otholakala ezibhedlela lemakilinika, usentshenziswa ngodokotela labonesi nxa beselapha izigulane ukuze bethole lokhu abakudingayo bengakelaphi izigulane.

Imitshina esetshenziswa ngudokotela labomongikazi nxa besebenza beselapha abantu. Bangayisebenzisa nxa bedobha izinto ekilinika.

Ngomunye wemimtshina etholakala ezibhedlela esentshenziswa ngamanesi labo dokotela nxa beselapha izigulani abahlangana lazo.

Umutshina otholakala ezibhedlela osetshenziswa ngo dokothela labo mongikazi nxa beselapha izigulane zabo ukuze bethole ulwazi olujulileyo.

Umtshina usetshenziswa ezibhedlela emakilinika kanye lasema pharmacy usetshenziswa ngomongikazi labodokotela ukuze ulawule lowo mkhuhlane isigulane esilawo .

I abhakhasi ebomvu ejayele ukutholakala ezibhedlela zabantwana ukuze zibalibazise nxa odokotela labongikazi bebelapha.

Ngomunye wemitshina osetshenziswa ngodokotela labomongikazi nxa beselapha izigulane emakilinika lasezibhedlela . Uyasiza lo umtshina ekuyelapheni.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela lasemakiliniki osetshenziswa ngodokotela labomongikazi nxa beselapha izigulane zabo ukuze bethole uhlupho abalalo

Imitshina etholakala ezibhedlela lasemakilinika esetshenziswa ngodokotela labomongikazi nxa beselapha izigulane umkhuhlane othile.

Isikhwama esibizwa kuthwa yi"First aid kit".Lapho kutholakala amaphilisi, amabhanditshi lokunye okuncane okuncedisa umuntu nxa eselatshwa.

Lo ngumtshina otholakala ezibhedlela kumbe emakilinika usentshenziswa ngodokotela labo onesi ekutholeni ibp redingi yabantu abatshiyeneyo bengakabelaphi

Le yimitshina eminengi, evame ukusetshenziswa kumaLaboratories lamasurgeries. lsetshenziswa ngabantu abawufundeleyo lowomsebenzi. Nxa bedingisisa, bexwayisisa, bedinga lamaresults awalokho abayabe befuna ukukwelapha izigulane.

Imihlobo yamaphilisinetshiyeneyo. Ephiwa isigulane, nxa singezwa kuhle. Ukuze sizizwe ngcono. Lamaphilisi, ehlisa ubuhlungu.

Umuthi osetshenziswa ngumuntu ongezwa kuhle nxa evimbene emakhaleni kumbe evalekile . Umuthi lo ufakwa emakhaleni ukuze umuntu aphefumule kuhle .

Ibhokisi lamaphilisi elimhlophe. Amanye amaphilisi aphandle ancedisa ukuthi umuntu azizwe engcono nxa etshaywa likhanda kumbe ebulawa liqolo.

Yimihlobo yamaphilisi atshiyeneyo kanye lemithi umuntu ayithathayo nxa engezwa kuhle. Okunye ngamaphilisi asebhokisini amanye asegabheni ,okunye ngumuthi ogcotshwayo oku tshubhu.

Umuthi onathwayo ,onceda isigulani nxa sibulawa yisisu .Uphakathi kwembodlela kuthiwa Yi nixocid uyelapha kakhulu.

Libhokisi lejekiseni elisetshenziswa nxa isigulane silomkhuhlane wokuvaleka emakhaleni. Leyo jekiseni iyasiza okuzwayo.

Umuthi wenwele osetshenziswa ikakhulu ngomama. Ugcotshwa ekhanda kancane kancane ukuze inwele zisale zizinhle njalo zibukeka.

Yimithi etshiyeneyo lamaphilisi okunye kuphakathi kwamabhokisi okunye kuphakathi kwamabhodlela. Kusiza izigulane ezitshiyeneyo nxa zingezwa kuhle .

Umongikazi kumbe udokotela uphethe ijekiseni useyilungisile ukuze ahlabe lowo emlungeleyo athole usizo

Nxa umuntu ethe waba le"reaction" eye"allergy" uyenelisa ukuthatha amaphilizi i la okuthiwa yi "Allergy relief" asegabheni eliyi"pink".

umuthi wokukwehlela uyanceda kakhulu ikakhulu ngesikhathi somqando ngoba ukukwehlela kuvamile kakhulu uphakathi kwembodlela elesivalo esibomvu

Umuthi osegabheni otholakala ezibhedlela kanye lamafamasi uncedisa labo abakhwehlelayo kakhulu ukuze bathole usizo.

Yimithi yokwelapha esetshenziswa yizigulani ezitshiyeneyo nxa sisizwa ubuhlungu eminye ngeyokukhwehlela eminye ngeyokwehlisa ubuhlungu

Ibhokisi elamaphilisi lilokuluhlaza lokumhlophe phandle lilamaphilisi anathwa ngumuntu olesifo esithile ukuze azizwe esengcono.

Amabhokisi amanengi alamaphilizi asetshenziswa nxa umuntu elekhanda elimtshayayo , ngesikhatshana esincane uzizwa sengcono nxa esewathethe

Ngumuthi osetshenziswa ukwelapha .Uphakathi kwetshubhu sungagcotshwa nxa umuntu ele rash kumbe ele problem yamehlo. Ukuze asile

Ngumuthi ophiwa izigulane nxa zingezwa kuhle ukuba zingcobe ngasese nxa zilunywa lo umuthi uyasiza kakhulu.

Ngamaphilisi asetshenziswa yizigulane ezitshiyeneyo abadala bathatha amaphilisi amabili kukanti abantwana bathatha elilodwa ukuze babe ngcono kulowo mkhuhlane.

Amaphilisi aphakathi kwebhokisi amanye asemagabheni atshengiswa ukuthi kumele anathwe nxa umuntu engezwa kuhle ukuze athole usizo.

Imithi ema pharmacy ihlaliswa ngendlela etshiyeneyo eminye ihlala ema shelufini eminye ifakwa ema firijini nxa abathengayo befika epharmacy ithathwa kulezo ndawo.

Imithi yakulezinsuku ibuya iyimhlobo etshiyeneyo njalo iyabe ibhaliwe itshengisa ama allergies ukuze nxa kungahambe lani lawe ungawathathi.

Ibhokisi lama philisi elithathwa ngabantu nxa bengezwa kuhle, phandle kubhalwe ibizo lalawo maphilisi kanye lesi linganiso sawo amaphilisi.

Umuthi osetshenziswa ngumuntu ukuze kumvale nxa efuna ukukhipha loba anxa umuntu elesilungulela kuyasehlisa leso silungulela abengcono.

La ngama philisi amhlophe awesilungu ancedisa abantu ukwelapha nxa besizwa ubuhlungu umuntu azwe esesizwa ngcono. Aphakathi kwebhokisi amanye angaphandle kwebhokisi.

Amaphilisi ayimhlobo etshiyeneyo engabe ogulayo ewabhalelwe ukuze awathathe ngezikhathi aziphiweyo ukuze athole usizo abe ngcono.

Amaphilisi amanye asebhokisini amanye aphandle kwalo obhalwe ibizo lawo lawamaphilisi ukuthi uthatha isilinganiso esingakanani nxa unatha.

Amaphilisi aphiwa abantu abadala ezibhedlela lemakilinika ukuze bewanathe bethole ukusila kuleyo mikhuhlane abayabe beyizwa.

Lo ngumuthi osetshenziswa ngabantwana abancane ukuze baphefumule kuhle lanxa bekhwehlela kuyabasiza kakhulu ukuze babengcono.

Lesi yistand se drip, kusesibhedlela kumbe ekilinika. Idrip isetshenziswa ukuthi umuntu oyabe se dehydrated athole ukuthi afakwe amanzi emzimbeni kuyanceda kakhulu.

Umntwana omncane unathiswa imithi ngeseji. Kuleminye imithi eminengi etshiyeneyo, azayinathiswa, Ethengwa emapharmacy. Esiza umntwana ukuthi aphole.

Umuthi wabantwana abancane otholakala ezibhedlela kanye lasemakilinika bawunatha nxa bengezwakahle ukuze bezwengcono

Leli ligabha lamaphilisi lebhokisi eceleni .Ngumuthi osetshenziswa nxa umuntu engezwa kuhle ukuba azizwe esengcono.

Igabha lamaphilisi okulapha umkhuhlane othile .lilamaphilisi angu100 phakathi .Liyasiza kakhulu ukuze umuntu alulame.

Libhokisi womuthi wamehlo elimhlophe lokubomvu phandle lilomuthi oncedisa umuntu nxa ebulawa ngamehlo ukuze abengcono

Amaphilisi la athathwa nsukuzonke. Kuthathwa elilodwa kusiya kwamathathu, ukuze kuvikeleke ekubeni le BP njalo uncedakale.

Ibhokisi lamaphilisi okumelwe anathwe ngulowo ogulayo libhaliwe ukuthi lawa maphilisi kumele anathwe njani njalo ngasiphi isikhathi.

Ibhokisi lamaphilisi eliphiwa izigulane nxa zingezwa kuhle. Ukuze bawanathe ngemfanelo langendlela abayabe bexwayiswe ngayo.

Umuthi wokugcoba nxa umuntu engabe elama ringworms. Sungatholakala ezibhedlela, emakiliniki noma emasurgery. Uncedisa ukuthi kuphele.

Amaphilisi athengiswa emafamasi anathwa ngabantu ababelama alejikhi reactions ukuze bebengcono kulokhu abayabe sebelakho okuvezwe yi aleji

Lo ngumhlobo wamaphilisi abantu abawuthathayo nxa bengezwa kuhle ulebizo elifananayo kodwa utshiyana amamili-grams akhona.

Amaphilisi amanengi atshiyeneyo ayanceda nxa isigulane siwathatha ngoba ngemva kokuwanatha uzizwa usungcono njalo usuqinile.

Ibhokisi lama pilisi lakhabha lama pilisi kokubili kubhaliwe information ngalawo mapilisi aphakathi elinye ipilisi liphandle elitshengisa ukuthi lawo aphakathi anjani.

Amaphilisi la atholakala ezibhedlela, emakilinika lemafamasi . Aphiwa abantu abagulayo ukuze baphathiseke bazizwe sebengcono nxa bengawasebenzisa.

Emhlanganweni wabomama labobaba abasakhulayo umfundisi uxwayisa leliqula ngezingozi zokuthatha izidakamizwa.

Kusemgwaqweni, kulebhakani elincani elibhaliweyo elikhombele nge aro elitshengisa ukuthi lowo ongabe edinga leyo ndawo engalahleki.

isigulane sivatshele esibhedlela ukuze sithole usizo uchasisela udokotela lokho okumhluphayo ukuze amncedise ngendlela efaneleyo

Kusesibhedlela phandle. Omongikazi bakhuluma lezivakatshi ukuthi nxa zizobona labo abagulayo beziphathe njani kibo nxa sebephakathi.

Kusegedini lesibhedlela esikhulu saleyi ndawo. Kungaba yesibhedlela. Kungaba yesibhedlela sabantu abagula ingqondo. Igedi lakhona lihlala livaliwe likhiyiwe

Ibhakane litshengisa umkhankaso womhlaba wonke otshengisa ukuba abantu abagula ingqondo labo baphiwe elinye ithuba lokuphila noma begula benjalo.

Umama osesibhedlela osanda kubeletha uhlezi embhedeni ubelethe ama twins omunye umfake esifubeni omunye umphethe ngezandla ujabulile.

Umntwana omncane osesibhedlela ulele phakathi kwe incubator uyagula. Ufakwe imitshina emncedisa ukuthi aphefumule ngcono ukuze asile.

Abantu abangomama abagade amabhayisikili baqalisa umncintiswano kumele kutholakale ozaba ncinta bonke athathe unumber one.

Kusesibhedlela, umama othile udlala lomntwana. Udlalisa amathoyisi alama"colours" atshiyeneyo ukuze alibale njalo bemelaphe.

Umntwana omncani osanda kubelethwa usesibhedlela phakathi kwe incubator ufakwe imitshina tshina ukuze aphefumule kuhle . Ugqoke ipamper legwani kuphela .

Kusendlini yokufundela omongikazi labodokotela bafunda ngokwelapha abantwana abancane yikho besebenzisa ikhomphutha.

Ngabantwana besikolo. Amankazana bafana. Bagqoke amayunifomu abo. Bayakhombela ngeGender based violence. Ebhalwe kubhakane. Ngakho bayalimukisa abantu abaseduzane. Labanye abantwana besikolo.

Umntwana umncane ulele embhedeni ngakibo. Unina uphethe I "thermometer "ukuze azwe I "temperature "yakhe ukuthi itshisa okungakanani ngoba egula.

Kulamajekiseni ayithu eyinye ngeyepholiyo ibhaliwe yalabhelwa. Ahlezi phezu kwekilasi kulindwe ukuba abantwana abancane bebavaccinate ngayo ipholiyo.

Omama ababili bahlezi phansi labantwana ababili. Badlala igemu elodoli. Phambi komntwana kulamakhalazi atshiyeneyo abawagadanisileyo ... baqakeza lezandla.

Kusesibhedlela ku"ward" yabantwana. Umongikazi uyabelapha abantwana. Basemibhedeni yabo etshiyeneyo, balabazali babo eceleni

umama ophethe umntwana ogulayo kagqokanga phezulu udokotela wabantwana uyamuyelapha usefake ikhotoni wulu phezulu kwebele lakhe ukhanya uyambuza umama ukuthi inkinga yakhe kuyini njalo ufake umtshina wakhe endlebeni ukuba azwe ukuthi inhliziyo yomntwana itshaya njani.

Kuhlezi abantu abesilisa labesifazana kungaba kuworkshop lapho befunda nefundiswa ngokuphathelane lomsebenzi wabo ukuze besuke beqeqetshile ngolutho oluthile.

Udokotela osehovisini yakhe uhlezi phambi kwekhompuyutha eceleni kulemtshina ayisebenzisa ukulapha udingisisa ngomkhuhlani othile.

Udokotela uqeda ukuhlola isigulane, esithole ukuba si HIV phosethivu. Ngakho umnika ikhanselingi, emxwayisa langendlela zokuphila.

Yisikhathi senews lapho zikhuluma ngabomongikazi ukuthi belapha njani izigulani esibhedlela kulalomuntu okhuluma esebenzisa isign language.

Kusesibhedlela ewadini .Omongikazi bamile babuza izigulane ukuthi zizwa njani. Embhedeni minye ngaminye kulama mosquito net ebavikelayo

Udokotela wesifazane umi ubambe umtshina abawusebenzisayo esibhedlela. Kulebhakane elitshengisa iviki yamapatient awareness.

Odokotela bamile baphakamise izandla zabo zokudla bayafunga okuphathelane lomsebenzi wabo kutshengisa ukuthi bayavuma ukuthi bazasebenza njani

Umongikazi welapha isigulane endlini yokwelaphela basesibhedlela kumbe ekilinika bagqoke ama musk kanye lamagilovisi ukuze babone uhlupho.

Omongikazi ababili bangaphansi kwesihlahla bakhuluma njalo bafundisa iqula labantu ngomkhuhlane othile ukuba bawuvikele njani

Omongikazi ababili basemsebenzini bagqoke lempahla zokuzivikela amagilavusi lokunye okunengi. Bakhangelisisa emtshineni lokho abakudingayo.

Obaba ababili basehofisini bonke babambe umtshina ngezandla nga one one umtshina lo sungabe kuyiwo abawusebenzisayo emsebenzini wabo .

Umongikazi welapha isigulane baphakathi kwendlu okwelatshwa khona isigulane silele embhedeni umongikazi usihlaba ijekiseni

Udokotela wesifazane ogqoke icoat elimhlophe .Uphandle kwesibhedlela .Sengabeseqedile umsebenzi sesiya endlini esiyaphumula .

Nangu udokotela uhlezi ugoqe izandla ugqoke imask njalo ku coat yakhe emhlophe yobudokotela ufake ipen kwesinye isandla kwelinye icele ule watch yakhe ayisebenzisa ukubona isikhathi.

Kuse pharmacy lapho othengisayo athatha khona amaphilisi lemithi etshiyeneyo . Kufakwe ngendlela ehlelekileyo ukuze ingaxubani leyo mithi .

Kuphandle kwe pharmacy. Umnyango uvuliwe okutshengisa ukuba wonke umuntu ofisa ukuthenga wamukelekile ukuthi angene athenge lokho akudingayo.

Kusepharmacy. Lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo, lamaphilisi. Lapho abantu ababuya bezothenga khona bebhalelwe ezibhedlela.

Kuse pharmacy lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo yokwelapha. Phezulu kwe counter kulamagabha ochago. Phansi kulemithi imihlobo etshiyeneyo.

Ibhakani lekilinika lakuleyindawo litshengisa ibizo litshengise njalo ukuba bahlala bevulile abavali. Kulenamba yocingo lwabo.

Ibhakane le Poly Clinic lakuleyo ndawo litshengisa ukuba bahlala bevulile abavali. Kule nombolo zabo zocingo lapho abatholakala khona kanye le email.

Kuphandle kwefamasi enkulu yakuleyo ndawo okuthengiswa khona njalo kuphekwe imithi lamaphilisi atshiyeneyo ahanjiswa endaweni ngendawo.

Umuntu ongubaba ose pharmacy, uthenga amaphilisi kumbe imedication ayifunayo. Engabe eyibhalelwe esibhedlela kumbe eclinic.

Kusefamasi lapho okuhlala khona amaphilisi athengiswayo afakwa kuma shelufu ukuze bawadobhe kuhle nxa sebethengisela izigulani.

Ibhakane lepharmacy ethile kuleyo ndawo, kuphandle kubhalwe ibizo laleyo pharmacy kanye lenombolo zabo ongabathola kizo.

Amashofu anje ajayele ukutholakala ema pharmacy lapho abagcina khona amaphilisi ngemihlobo ngemihlobo. Amanye abaphezulu amanye abe phansi

Lapha kusefamasi yishelufu efamasi etshengisa imihlobo eminengi etshiyeneyo yamaphilisi abawathengisayo kanye lemithi abayithengisayo .

kuse famasi emnyango lapho okuthengwa khona amaphilisi ukuze ogulayo ancedakale umnyango uvuliwe okutshengisela ukuthi abantwu bayamukelile

Amabhokisi emithi etshiyeneyo afakwe alandelana e pharmacy ukuze nxa bethengisa, bethengisela izigulane kubelula nxa bewadobha bethengisa

Omongikazi labodokotela bahlezi ngaphansi kweshedi kusesibhedlela, balimukisa abantu, munye ngamunye ngomkhuhlane osumemetheka kuleyondawo.

Odokotela balapha izigulane. Kulomkhuhlane osumemethekile kuleyo ndawo ngakho bahamba besiya lapha abantu ngendawo ngezindawo.

Kusesibhedlela phakathi kweholo umongikazi ufundisa izigulane ngomkhuhlane othile osumemetheka kuleyo ndawo.

phezu kwetafula kufakwe imithi eminengi etshiyeneyo encedisa abantu ukuze besile ifakwe ngodoketela labomongikazi besenza i campaign

Amantombazana lamajaha atshengisa ehamba echazela abantu ukuthi ukusebenzisa ikhondomu kulungile njalo kuyavikela emikhuhlaneni. Batshela umpakathi wonke jikelele.

Ama student nurse amile phandle kwesibhedlela aselungele ukuyakwenza umkhankaso ebantwini befakaza ngemalariya.

Omongikazi ababili bancedisana ukuhlola izigulani iBP, babalandile endaweni yabo kungaba sesikolo.

Abantu abadala labancane bahamba belimukisa abantu bakuleyondawo kuleso sigaba abahlala kiso ngomkhuhlane othile sumemethekile.

Kuphakathi esibhedlela odokotela abathathu bamile baxwayisa izigulane ngomkhuhlane osukhona ukuze bazivikele kiwo.

Omongikazi labodokotela baphethe ibhakane elitshengisa njalo likhuluma ngekhensa bayalimukisa umphakathi ngekhensa engahlasela abantu abanengi.

Izifundi lezi ziqeda umhlangano lapho kade behlangene bevela ezindaweni ezitshiyeneyo bezofundisana lokubonisana ngomsebenzi wabo weFamasi.

Omama labobaba basemhlanganweni wokufunda ngezempilakahle. Obafundisayo uyabachasisela ngokugcweleyo ukuze besuke bembambisisile.

Omongikazi bahlezi ngaphansi kwetende bancedisa izigulane bebatshela ngalokhu okumele kwenzakale emavikini azayo.

Ukugeza izandla kuyavikela imikhuhlane eminengi, ngakho bakhuthaza abantu ukuthi behlale begezile izandla zihlambulukile, ngesepa noma ngomlotha.

kusesibhedlela umongikazi welapha isgulane. Basedlini yokwelaphela. Isigulane sihamba lomsizi waso ngoba asiyenelisi ukuzihambela sodwa.

Umama ozithweleyo uhlezi endlini yakhe uphethe iphilisi kwesinye isandla legilazi elamanzi. Unatha lawa maphilisi ukuze engeze igazi emzimbeni.

Umuntu wesilisa lowesifazana abathatheneyo bayathandana njalo baphandle kwedolobho lapha abahlala khona bayavakavakatsha.

Abafundi abathathu baphethe ugwalo bayabala njalo bayaxoxisana ngesihloko esithile ukuze bazwisise njalo bancedisane.

Umuntu wesilisa ofake iflag yelizwe elithile ekhanda .Ukhanya ejabulile, etshengisa ukulijabulela leli ilizwe aphethi flag yalo.

Ubaba lomama bahlezi balinde udokotela ukuthi abancedise ngalokho abadinga ukuncediswa ngakho, ubaba uphethe usana oluncane

Kusesibhedlela umongikazi ulalise umntwana omncane phezu komtshina ukuze amuweye ukuthi ulama "kilograms" amangaki, anduba amelaphe amncede ngalokho akudingayo.

Kusesibhedlela umongikazi welapha isigulane. Isigulane sihamba lomunye omphelekezeleyo ukuze amncedise lapho esiyathola usizo esibhedlela.

Umama ozithweleyo obambe isisu sakhe engabe esizwa ubuhlungu edinga uncedo kumbe umntwana osesiswini uyakhaba lokhu uyamuzwa.

Ngubaba lomama okukhanya ukuba ngumuntu lomkakhe. Bathethe umpikitsha besebenzisa i-photoshoot. Umama uhlezi phansi ugqoke isigqoko esiyi-blue, ubaba umile ugqoke ibrugwe eliyi-blue leskipa esimhlophe.

Umbalisikazi labafundi bakhe baphandle kwendlu yokufundela umbalisikazi uphambili abafundi bayalandela emuva ubatshengisa lokhu okumele bakubone.

Untombazana ofundisa abanye alingana labo, ubafundisa nge sexual reproductive health. Uphethe lamabhuku afundisa ngawo ukuze labo abafundisa

Idiagram leyi itshengisa impumela ye Rwanda eveza ukuba ifertility rate kusukela ku2012 kusiya ku2022 imenjani

Umongikazi uncedisa isigulane ukuthi sibambelele. Senelise ukusukuma, sihambe. Silimele, sidlala ibhora. Besingasenelisi ukuthi sihambe sodwa.

Umuntu lo uyazithoba ngoba ewile, egijima esenza amaspotsi. Uzithoba ngamanzi aqandelelayo ukuze abe ngcono.

Amaphilisi lamajekiseni la enzelwe ukuba a thathwe ngabantu abadlala imidlalo etshiyeneyo ukuze bebe lamandla amangalisayo nxa bedlala.

Kusesibhedlela, udokotela ubhanditsha isigulane esilimele inqagala ngesikhathi sigijima. Usincedisa ukuthi senelise ukugijima njalo.

Intombazane ethile iyenza ama exercise ukuze ehlale e fit and strong. Unatha lamanzi eceleni isikhathi sonke.

Ngamaphilisi, lamabhanditshi, lemithi eminengi etshiyeneyo encedisa abantu nxa besiyayenza imidlalo etshiyeneyo. Yifirst Aid kit.

Ngumuntu wesilisa obegijima wawa ngedolo. Uyazithoba ngamanzi aqandayo ukuze ubuhlungu behle. Lokhu kuyasiza kakhulu.

Lo ngumtshina otholakala ezibhedlela lasemakilinika, usetshenziswa ngomongikazi labodokotela nxa beselapha izigulane zabo ku sport medicine.

Kusendlini lapho omongikazi labodokotela abenze khona umsebenzi wabo beselapha izigulane. Bagqoke impahla zokuzivikela nxa besebenza.

Istretsha bhedi sisetshenziswa ngabantu besibhedlela ukuze bethwale lo olimeleyo kumbe ongasakwanisi ukuhamba

ngumuntu ongumama oyenza ama exercises ukuze athole impilakahle njalo engabi leminye imikhuhlane engamsondelela ngoba e exerciser

Umduli lo otshengise abantu ababili abadlala ikarate. Kungaba yi logo yesinye sesikolo esifundisa ngalowo mdlalo ukwenziwa kwawo.

Kusesibhedlela kumbe ekilinika, kulemitshina eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ngomongikazi kanye labodokotela nxa bekhuluma labanye abasebenza labo kumbe beselapha izigulane

Imitshina esetshenziswa esibhedlela kanye lasemaklinika ngeyokukhatha I BP owokukhangela itshukela leminye eminengi

Izikhali zokwelapha ezisetshenziswa ngu Dokotela labo Mongikazi ezibhedlela .Okunye ngokokuthatha iBP okunye itemperature , okunye ngokokuhlola inhliziyo.

Umtshina usetshenziswa ngomongikazi labodokotela utholakala ezibhedlela kumbe emakilinika bancedisa ngawo abantu abagulayo.

Ilogo le itshengisa ukuthi omama abazithweleyo baqakathekile njalo baligugu .Kumele umntwana nxa esesiswini ahlale ehelitsi.

Imitshina esetshenziswa ngomongikazi labodokotela nxa besalapha izigulane: Kulomtshina wokuthatha ibhiphi, owokuthatha ithempretsha lokunye okunengi.

Kulenye indawo esebenzisa icomputer, uyamelapha. Uyamlayela njalo ukuthi athathe njani amaphilisi lemithi yakhe.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela, emakilinika kanye lemasejari ngoMongikazi laboDokotelanxa beselapha izigulane zabo ukuze baphume lemiphumela eqondileyo.

Izikhali ezisetshenziswa ngodokotela labo omongikazi nxa beselapha izigulane. Kule laptop, kulamangilazi, kulepen lokunye okugaxwa entanyeni.

Ophethe uhlelo ubuza izivakatshi alazo ngalokhu ezikuzwisisa ngokwelapha abantwana labadala ezibhedlela lasemakilinika.

Umongikazi usesibhedlela uhlezi esitulweni, phambi kwakhe kule computer, lapho abona khona i tutorial yalokho afisa ukukuzwisisa.

Kusesibhedlela, kuphakathi kwendlu lapho odokotela labomongikazi abasebenzela khona nxa beselapha izigulane. Kulombheda, lekhompuyutha, leminye imitshina.

Isihlahlakazana esincane esitholakala egangeni esisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane emnengi etshiyeneyo . Kusetshenziswa amahlamvu aso.

Iluba elitholakala ezingadini zabanengi abantu balisebenzisa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, abanye basebenzisa amahlamvu abanye impande.

Isihlahlakazana esincane esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, silakho ukutholakala egangeni kumbe engadini zabantu emakhaya.

Isihlahlakazana esitholakala egangeni. Sisetshenziswa njengomuthi wokwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Abanye basisebenzisa ukwelapha amehlo. Abanye indlebe.

Umuthi lowu usetshenziswa ukwelapha umuntu olofuba njalo usetshenziswa njako lokhwehlelayo usetshenziswa amahlamvu awomiswa ecolwe abeyimpuphu abesefakwa emanzini umuntu anathe

Isihlahlakazana esincane esisetshenziswa ukwelapha. Kungasetshenziswa amahlamvu, impande kumbe amaxolo nxa kuselatshwa abantu bathole ukusiliswa.

Leli lifulawusi elitholakala ezingadini zabantu emayadini abo. Lingasetshenziswa ukulapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Limhlophe liphose ilfane le 'rose'.

Liflawuzi elitholakala egangeni kumbe engadini zabantu emayadini abo. Lisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi ukuze abantu besile.

Isihlahlakazana esitholakala egangeni abantu abasisebenzisa ukwelapha imikhuhlane enjengetshukela oBP lokunye okunengi basebenzisa amahlamvu

Kusengadini yomuntu lapho ahlanyele khona amaluba ancedisa ukwelapha. Abizwa kuthiwe ngama"traditional medicine ",ehlisa ubuhlungu obutshiyeneyo.

Isihlahlakazana esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo ukuze abantu bathole ukusila. Kungasetshenziswa amahlamvu, impande kumbe amaxolo aso.

Isihlahla lesi sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo kungaba lufuba ukukhwehlela kumbe ukuvimbana kungasetshenziswa amahlamvu.

Lesi yisihlahlakazana esitholakala egangeni loba emayadini abantu sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo sisebenziswa njengetraditional herb.

Isihlahlakazana lesi sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kusetshenziswa amahlamvu kanye lamaluba. Amahlamvu lamaluba asenziwe imithi enathwayo kanye lamaphilisi.

Ifulawuzi elihlanyelwa engadini ngabantu lisebenza njengomuthi wesintu. Amahlamvu alo ayawonyiswa acholwe abe yimpuphu umuntu abe senatha asile.

Ama product awe forever awabantwana la ancedisa abantwana abatshiyeneyo bebulawa yimikhuhlane etshiyeneyo njalo ukuze bethole ukusila.

Imithi ye alovera iyanceda kakhulu abantu abangezwa kuhle ngoba ilungiswa ngezihlahla lezihlahlakazana ezitshiyeneyo.

isihlahlakazana esitholakala egangeni sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi yilabo abalolwazi ngaso

Amafutha okwelapha. Aphakathi kwetube emhlophe. Elesivalo esiluhlaza. Asetshenziswa ukugcoba, lapho umuntu ayabe etshe khona. Kumbe elerash.

Ligabha lamaphilisi eleforever abantu abanengi bayayithemba leyi mithi ngoba iyabasiza ekwehliseni ubuhlungu lobu abayabe bebuzwa.

Iluba elitholakala engadini yamaluba ezindlini zabantu, lisetshenziswa njengesihlahla sokwelapha, kusetshenziswa amahlamvu aso ukwelepha

Kusepulazini lapho okulinywa khona isihlahlakazana esesinceda abantu kakhulu ikakhulu abalomkhuhlane wokuwa. Abalimisi sebelapha ukuzovuna leso sihlahlakazana.

Isihlahla esitholakala egangeni abantu basisebenzisa ukwelapha imikhuhlane enjenge ngubhane lokunye okunengi basebenzisa amahlamvu

Isihlahlakazana lesi sisetshenziswa ukwelapha .Amahlamvu aso ayacholwa afakwe emanzini, ongezwa kuhle abesenatha athole ukubangcono.

Lapha kuphakathi esitolo okuthengiswa khona ama(Herbal products)alungiswa ngokwesintu. Kuncedisa abantu ukuthi basile.

lawa ngama traditional hebs ancedisa ancedisa ukwelapha abantu imkhuhlane ehlukeneyo engabe bebulawa likhanda isifuba loba isisu kuyawelapha

Iluba elilakho ukutholakala ezingadini zabantu lisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo kusebenza amaluba la amhlophe

Ngamaproduct eForever la ancedisa abantu abangezwa kuhle ngama traditional herbs ayasiza kakhulu abantu abanengi

Lawa ngamaproducts awe aloe vera. Ayancedisa ekwelapheni imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Asebenza njengemaherbal products ,amatraditional medicine.

Leyi yimihlobo yemithi yesithu etshiyeneyo. engagoqela umgugudu, isihaqa, ukalimela lokunye okunengi okusiza abantu.

Uchola amahlamvu esihlahla asetshenziswa njengempepho. ayagigwa acholwe abeyimpuphu ozawasebenzisa uyawafaka emanzini.

Inyosi abantu bazisebenzisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo lokuncedisa kwabalofuba lokuncedisa kwabavalekileyo lapho kulamabhodlela amane atshengisa imihlobo eyehlukeneyo yenyosi.

Umuthi wesintu oncedisa ukwehlisa ubuhlungu lokukhwehlela nxa isigulane sesiwuthethe usiza abantu abadala kanye labancane.

Ligabha elimhlophe elivaliweyo lamaphilisi eforever ancedisa ukwehlisa ubuhlungu njalo abantu bayawathanda la ama products ngoba ngawe traditional.

Leyi yi product ye aloe, inhlaba lama peaches lokhu kuhlanganisiwe kokubili ukuze kukhiphe umuthi o strong ukwelapha ama aliens atshiyeneyo emzimbeni wabantu, kusetshenziswa njenge traditional herb.

Leyi yi"herbal tea".Yitiye esetshenziswa njengomuthi eyelapha izinto ezinengi nengi ezitshiyeneyo kungaba ngo"BP",itshukela ,ikhanda lokunye okunengi.

Ihlamvu leli lisetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu umuntu angabe elabo. Angakifaka phakathi kwamanzi atshisayo loba akhudumalayo ukuze athole ukusila

Lo ngumuthi wokwelapha osetshenziswa ngabantu abatshiyeneyo ukuthi bazizwe sebengcono. Yitraditional medicine leyi iphakathi kwephepha elimhlophe lelilezinto eziluhlaza.

le yi lip balm ye aloe vera setshenziswa ikakhulu ngabantu besifazana nxa begcoba imilomo yabo nxa isidabukile kubhalwe lokuthi isetshenziswa njani

iphepha le fomifo product eliyabe lincedisa ukwelapha abantu nxa besizwa ubuhlungu yi traditional medicine leyi iyasiza kakhulu

Itiye le esemankomitshini iyancedisa ukwehlisa itshukela, ukwehlisa i BP lokunye okunengi. Incedisa ikakhulu abantu abadala.

Izihlahlakazana esitholakala egangeni esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo egoqela ikhanda khanye leqolo.

Abalimi basemasimini lapho abalime khona lesi sihlahlakazana esisetshenziswa ukulapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Bajabule ngempumela.

Lihlamvu lesihlahla esithile. Esisetshenziswa ukwelapha. Balakho ukuliwomisa lelihlamvu, balichole libe yimpuphu.

Isihlahla esisetshenziswa ukwelapha abantu, sitholakala egangeni. basebenzisa amahlamvu, amaxolo khanye lemphande ukuze abantu bathole ukusila.

Isihlahlakazana esincane, esitholakala egangeni. Abantu basisebenzisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ngamaluba aso ayiyellow.

Isihlahla esitholakala emasimini abantu sisetshenziswa njengesitshebo siphinde sisetshenziswe njengomuthi wokwelapha izigulane.

Isihlahla esincane esiluhlaza ezitholakala egangeni sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo engagoqela ufuba kanye lokukhwehlela.

Isihlahla esincane esisetshenziswa njengeluba kanye lomuthi wokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. silakho ukutholakala egangeni.

Isihlahlakazana esisetshenziswa ukwelapha. Silokutholakala egangeni loba emayadini abantu. Sisetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu.

Isihlahlakazana esitholakala egangeni. Abantu basisebenzisa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo enjengabo "BP",itshukela kanye lofuba

Isihlahla esitholakala egangeni sisetshenziswa ukulapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Kusetshenziswa amahlamvu aso izikhathi zonke.

liluba elingaphandle kwegedi lisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo abantu basebenzisa amahlamvu abo ukuze basile

Isihlahlakazana esitholakala endaweni zonke sincedisa ukulapha abantu emikhuhlaneni etshiyeneyo siyahlamba igazi siyanceda lokwelapha ikhanda

Ubaba olungisa imithi yesintu njalo eyisebenzisa ukwelapha izigulane uyabuzisiswa ngokuthi usebenza njani njalo welapha njani.

Lifulawuzi elilakho ukutholaka egangeni kumbe engadini zabantu lisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi ehlasela abantu nsukuzonke.

Amahlamvu asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo sekungaba yi BP, itshukela kumbe okunye okuhlasela abantu .

Ifulawuzi leli lisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo yi"traditional herb"enceda abantu nxa befuna ukusebenzisa ama" herbs".

Isihlahla esincane eselapha imikhuhlane etshiyeneyo .Abantu bavamile ukusebenzisa amahlamvu aso ukuze belaphe imikhuhlane etshiyetshiyeneyo .

ubaba ogiga umuthi wesintu ukuze usebenze kuhle kufanele ube yimpuphu ukuze ufakwe phakathi kwamanzi ogulayo anathe

Isihlahlakazana esincuncu esilakho ukutholakala emayadini abantu sisentshenziswa ukulapha, kungasentshenziswa amahlamvu nxa omunye engezwa kuhle.

Isihlahla esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo kungasetshenziswa amahlamvu kumbe impande zalesisihlahla ukuze abantu basile

Isihlahlakazana lesi sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Kungasetshenziswa amaluba aso, kumbe amahlamvu ukuze abantu besile.

Kusemkambo lapho okutholakala khona imithi yesintu ithengiswa ngemali ezitshiyeneyo, iyelapha imithi yesintu ngendlela emangalisayo.